Paɣaba n zi daani kɔhiri bini yɛra baaiketi nima zooi daa maa ni dini nyɛ zaɣi ʒehi ni zaɣi vakaha leemu nbɛ baaiketi yinga ni ka di tiŋa ka nyɛ zaɣi vakahali.

Paɣabi ni dabba n wari waa dabba maa wuɣula bɛ nuyinga ka ƶanŋ yinga tab bɛ shɛɛ dabba maa yala nyingokparisi ka di nyɛ ƶag pɛlli dabba maa nyilla bɛ nyina paɣaba maa pɛlla mŋani bɛ ƶuɣu saa ka di nyɛ ƶag doʒim.

Kom n-doya ka tihi sansa di luɣa ni tihi maa kpakpa tihi gba bela dini ka di nyɛ zaɣ'vakahili kuɣusi n-zanzaya tihi maa gbunni kuɣusi maa nyɛla zaɣ'ʒee ka sagbana pa zuɣusaa zaɣ'piɛlli gabila dini.

Paɣba ni dabba nbɔŋɔ shɛb zala zuɣu saa ka shɛb zɛ tiŋa paɣa nzɛya ŋɔ o sola chinchini o nyɔɣini ka chinchini maa nyɛ zaɣi dozim doo nzɛya o yɛla liiga din gabi zaɣi nuɣiso.

Salo n zaya ŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ni dabba kamara nima n za bɛ tooni ŋɔ kamara nima maa nyɛla zaɣa sabila salo maa puuni sheba ye niɛma ka fi kom nyɛ zaɣa tankpaɣu sheba dina gabila zaɣa nuɣuso sheba dini zaɣa piɛla.

Paɣa n yiɛ liiga sabinli zaya la ka pa sari sabinli o luɣili zuɣu do so gbubi bia ka bia maa yiɛ liiga zɛɛ ka yiɛ suweeta doo maa gba luɣili zuɣu bidibi bila so zaya ka yiɛ liiga piɛlli ka dozim gabi dinni.

Salo bɛ loori ni ka shɛb bari moto nima bɛ nyɛla paɣba ni dabba salo maa shɛb yɛla liiga shɛŋa din kom nyɛ zaɣi nuɣiso ka shɛb yɛ zaɣi piɛla doo boŋɔ o gbibla anfooni ka.

Dabba mini paɣaba n piɛ lai n ʒɛya bɛ gbibi la gaɣa gaɣa maa sheŋa nyɛla zaɣa piɛlli ka sheli nyɛ zaɣa sabinli doo n piɛ lai ŋɔ ka ye liiga piɛlli n pili zipil'piɛlli so gba m be tooni ŋɔ o yela liiga ʒee ka doo kuriya m baɣi o .

Alaafee tuhi fa duu m boŋɔ do'so n zaya o pobi pobila o ni ka fi nyɛ zaɣa piɛlli gariti n zaya maa gariti maa nyɛla zaɣa piɛlli ni zaɣa nuɣuso do'so n ʒia ka ye liiga ʒee ka zaɣa piɛlli biɛla gabi dinni ka o kpa ninkpara.

Alaafee tuma yili nima n bɔŋɔ doo so n kuriya n chibiri paɣa ninkurigu shɛriga paɣa maa ye la liiga shɛli dini gabi zaɣi dozim ka pɔbi nangbanyini pɔbirigu o yɛanga paɣa so ziya n pɔbi nangbani pɔbira ka ye liiga shɛli dini nyɛ zaɣi nuɣiso.

Alaafee tuma duu m-bɔŋɔ ka paɣiba ayi zaya bɛ zaa yela liiga piɛla ka ye robanima ka di nyɛ zaɣ'vakahili yino lami ka nyili o nyina ka kundunima pampa bɛ tooni duu maa puuni tampiɛla m-pa garo zuɣu.

Dabba nzɛya ŋɔ dabbi maa nyɛla liiga sabila ka pili zupili sabila ka so jinjɛm sabila ni namda sabila doo mbɛ o tooni ŋɔ n yɛ liiga shɛli din kom nyɛ zaɣi tampilim.

Niriba pam n-laɣisi ka niriba ayi kpa ninkpar'sabila ka ye liiga sabila n-ʒe zuɣusaa bɛ sunsuuni doo n-ʒiya ka gba kpa ninkpar'sabinli ka ye liiga sabinli ka puuni maa nyɛ zaɣ'piɛlli.

Paɣiba ni dabba n laɣim zayaka shɛb kuriya dabba maa shɛb yiɛla liiga piɛlla ka paɣi so kuriya ka pam o zuɣu ka gba yiɛ liiga piɛli bi zila matuuka yiɣirigu gbuni dabba maa shɛb pɔbila nangban pobeigu.

Gbaŋ' piɛla paɣaba ni dabba m-bɔŋɔ shɛba yela liiga sabila ka bɛ shɛba ye liiga nuɣisɔ bɛ shɛba be nyaaga bɛ yela liiga sabila ka ye liiga bihi pa di zuɣu ka di nyɛ zaɣ' vakahili.

Polinsi mbɔŋɔ polinsi maa shɛb kpala ninkpara din nyɛ zaɣi sabinli ka pili zupili sabinli bɛ yɛla liiga din nyɛ zaɣi nuɣiso bɛ nyanga tii nzaya ŋɔ tii maa kom nyɛla zaɣi vakahali.

Alafɛɛ tuhifa yili nim mbɔŋɔ paɣa n gbibi bia n zaŋdo sɔŋ na o yala liiga piɛli din gabi zaɣi zɛɛ paɣi nzɛ o nyangi mu o yala liiga sabinli ka yɛ liiga piɛli mpa di zuɣu.

Paɣa ba nzaya ŋɔ paɣi so bɛ tooni ka wuɣi o nuu zuɣusaa bipuɣun bili nzɛ o luɣili ŋɔ ka pɔbi o nina ka yaagi o noli o yala liiga din kom nyɛ zaɣi vakahali di nyanga tihi zaya ŋɔ tihi ma kom nyɛla zaɣi vakahali.

Gbampiɛlli n ʒia ka niriba ɖi o tooni ka so za o luɣuli ŋun za o luɣuli ma yela liiga sheli din nyɛ zaɣa ʒee ma dozim gabi dipuuni ka pili zipili sabinli o tooni paɣa so ʒia m pobi bob'ʒee ka ye liiga sheli din nyɛ zaɣa dozim ka nyɛ din gabi zaɣa vakahali.

Tuuntumdiba n tumda bi puuni yino pili la zipiligu ka di nyɛ zaɣa dozim bi nyaanga tihi n san saya ka di nyɛ zaɣa vakahili bi puuni yino zami ka yaagi o noli ka pili zipili ʒee.

Paɣba anu n chana bɛ doliya kokpaŋa paɣi bɛ maa puuni yino so chinchini din gabi zaɣi tankpaɣu ni zaɣi dozim paɣa ma nyanga paɣa so bɛni n yɛ liiga ka di kom nye zaɣi tankpaɣu.

Paɣiba ayi n bɛ danga ni yino zi mi ka yino kuri ya ŋuni kuri ya maa yiɛ la liiga wɔɣinnli ka di gabi zaɣi dozim zaɣi sabinli ni zaɣi piɛlli ka ŋuni ziya maa gba yiɛ liiga dozim ka bɔbi bɔbi zɛɛ ka zaɣi dozim gabi di puuni.

Matuuka yiɣirigu n zaya ŋɔ ka paɣaba ni dabba zi di gbuni paɣa so n zaya ŋɔ ka pami o zuɣu ka do so zaŋ bini piɛlli pili o zuɣu do so n yɛɣi baaji ŋɔ baaji sabinli ka pili zipili sabinli.

Paɣa m-minda o pirila namda sabinli o tooni baaji sabinli n-zaya duu maa peentila zaɣ'piɛlli o nyaaŋa teebuli n-zaya ka nuchebaŋa pa di zuɣu ka kundu gba nyɛla din pa di zuɣu.

Bia n gbaya ŋɔ o gbala goota gbini goota maani kobiɛɣu mini saɣari m biɛni bia maa yela liiga ʒee ka so jinjiɛm tampilim ka piri namda nuɣuso bia maa tabila o gbeɣu do za o nyaanga la o yela liiga ʒee ka gbibi bolli liiga maa niŋla zaɣa dozim ka o piri namda sabinli.

Alaafɛɛ tuhi fa yilli paɣa nzɛ ya ŋɔ o pɔbi la nangdani pɔbrigu paɣi mini o bia nzɛ o san ŋɔ paɣa maa yɛla liiga piɛlli kari gabi zaɣi sabinli ka pɔbi nangban pɔbrigu.

Paɣba ni dabba nzɛ ya ŋɔ doo mbɛ tooni ŋɔ o yɛla liiga shɛli dinyɛ zaɣi piɛli ka zaɣi zɛɛ ni zaɣi nuɣiso gabi di puuni ka wuɣi o nuu zuɣu saa paɣa nzɛ o nyanga o yɛla liiga shɛli din kom nyɛ zaɣi dozim.

Paɣaba ayi ni dabba ayi n wari waa dabba maa sola chinchini bɛ sheeni ka bi ye liiga bɛ nyaanga do'so n ʒia ŋmeri timpana ka ye liiga piɛlli ka pam o zuɣu rasta paɣa yino zaya wari waa ka so chinchini piɛlli o nyɔɣu zuɣu.

Asori jina duu m boŋɔ niriba n zaya maa bɛ nyɛla gbampiɛla sheba yela liiga sheli din nye zaɣa dozim ka sheba ye zaɣa sabila asori maa duu maa ŋmahingbana nyɛla zaɣa nuɣuso zaɣa ʒee ni zaɣa vakahali.

Paɣa n la n do yɛliga o dola chinchina zuɣu ka chinchina maa nyɛ kambon chinchina chinchina maa kom nyɛla zaɣ dozim biɛla dinni ka zaɣ ʒiɛhi gabi di shɛŋa ni

niriba ata n-ʒeya dabba ayi paɣa yino bɛ zaa pɔbila nangbuni pɔbirigu do yino n-teei o nuhi m-bahi o kpee ka yino ye liiga ka di nyɛ zaɣ' nuɣisɔ ka zaɣ' piɛlli be di sunsuuni.

Yili n luaɣi komni ka niriba ayi garita kom maa sunsuuni ka bɛ zaŋ dari pampa soli do'so piri namda sabinli ka yaagi o boɣuri ayi ni o du bini zaŋ binyeri sheŋa pa maa n gari.

Salo n bari laakum nim chana shɛb chɛnla tiŋa salo ma shɛb yɛla liiga zaɣi piɛla ka shɛb yɛ zaɣi sabila laakum nim maa shɛb kom nyɛla zaɣi tankpaɣu ka shɛb nyɛ zaɣi piɛla.

Paɣa n zi dangi ni ka duɣu sabinli tam o tooni o zi la kuɣu ka gbubi saɣivuɣuli n monida paɣa so n za o yɛanga ka so chinchini ka di yɛ zaɣi piɛlli ka zaɣi sabila gabi di puuni bihi ayi n za o nu zaa polo ŋɔ.

Salo nzɛya ŋɔ bɛ nyɛla Paɣba ni dabba paɣi zɛ tooni ŋɔ o wuɣila o nudirigu bɔɣu zuɣu saa ka yaagi o noli ka o nyina yina paɣa nza o luɣuli zugu o wuɣila o nuu zuɣusaa ka nuchɛbaŋa bɛ o nuuni.